Abana basomi, bakana ni basinde basanyukile balimushibina balala basudile gamakono munganji balala bikaale.

Indi kubona bulalo buli kumezi magali, kungaji ndi kubonako zimotoka zili kudimilako. Zimbega indi kubonayo jimisaala, gamadote ni bigona ibindi ni zinzu.

Ndikubona umwana umusololi agwatile impale inyimpi ni bulawuzi ilimo ilanzi iyabunzali alikusamba gumupila sawa zegumusi. Mubigele mwewe mpamo zingato da, inyuma iliyo bisala.

Chifo kyebadumamo mutu mikyafu hawene haliwo zinzu zegamatofali lomwalo aliwo lukotela lubitisa mezi machafu

lugudo lwelitaka lwabitilamu kyitangata lubega iliyo bisaala lubega iliyo bunyasi mumaso indi kubonayo zikungu zingali mungaji ndikubonamu namufeli ate umuwanga

Ndikubona inzofu inkulu inefu iliko buyiga mumaso buwanga ili agati we kisaali sawa zeyangolobe. Lubega ndikubonayo bunyasi bigona bindi ni jimisala

Indikubona baseza babili umulala asudile ibaga imali umulala asudile ibaga iliko ilangi ye bunzali balikujendela kunzila iliko mezi zimbaga kuliko misaala libega luliyo zikungu

Ndikubona umuseza umubesemu ikaale, munkono mwewe ndikubonamo kakomo akaliko bumali agwatile impale imali indeyi ikale kumpi numwana awambile ishuma ishikubba bifananyi.

Ndikubona zinkafu zingali zilikujendela kulugudo kwe litaka sawa zeyangolobe. Zimbega indikubonayo jimisala nibigona ibindi. Mumaso mwe zinkafu muno indikubonamo zinzu

Indikubona lugudo lwelitaka lwadimila hagati he gyimisaala ni bigona mumaso mwene indikubonamo zinzu zikade ni gamabaati kungaji makade mungaji indikubonamo namufeli

Indikubona bidomooro bili bidatu bikulu bili ku kagyewa, inyuma indi kuboonayo inzu bigamilireko..................

ndi kubona kisili ni panga bili mugunda sawa zegumusi akulala ndikubonawo bugona bugeke

indikubona chirimba chilimu zinzu zezi golofa ndikubona nibabatu nibigulanisilo byawe

Indikubona bimuli bimiliyu byademba bili mulanji iyebunzali. Imaso yebimuli bino indikubonayo inzuki iliko bumali kumutwe.

Batu bagali beseza bali kwijelemesi kwenyanza balala bagwatile bikofila bawambile katimba kaloba zinyeni lubega indikubonayo namufeli